Magonyeti imotokari hombe dzakakura. Imwe ine musoro muchena. Imwe ine musoro mutsvuku. Dzinotaridza kuti dzinotakura zvinhu zvakawanda. Dzakanyorwawo mumashure.

Nzvimbo inorasirwa marara zvisiri pamutemo. Marara aya akaunganidzwa pasi pemapooro emagetsi. Uye aripedo nemugwagwa . Kune rumwe rutivi kunechidziro chiriko chakareba.

Mudhorobha mune vanhu varikufamba . Pane mukadzi akapfeka hembe ye girinhi arikufamba mu pavement nemumwe akazendama nemadziro, aya madziro akapendwa ne pingi. Mumugwagwa mune tara uyewo pamugwagwa pane ma robhoti.

Maruva akaiswa mumagaba akasiyana, mamwe acho ane mashizha egirini rimwe gaba rakatsemuka, uyewo rimwe ruva mune rimwe gaba rave kuoma.

Nzimbo ine matombo. Ine matombo akasiyana kukura kwawo zvekare paari panoratidza kuti panorimwa panemuhomba

Musangano varume vakagara patafura umwe wevarume akapfeka sutu tema. Patafura pane mucheka muchena yero uyeo pane bhuku riripo.

Chitoro munotengeswa nhumbi dzakasiyana siyana. Mune madhirezi akapfekedzwa pazvidhori zvakareo mune ngowani. Mune munhu arimo mukadzi ane dhirezi rine makwamba makwamba epepuru namachena nematema.

Zvemitambo. Murume akapfeka kepesi chena ine kapepuru nechikipa chichena chine yero ari kupfekedza mumwe musikana medhari inoratidza kuti agona mutambo wanga uchitambwa.

Motokari dzakawanda uye dzinerudzi rwumwechete rweyero. Idzi motokari pane matipa, panewo mabhauza uye magiredha nedzimwe. Pane imba iripo, yakapendwa nebhurauni pamusoro.

Mudziyo wemumba mekubikira. Chitofu chichena. Chinepekubikira patatu. Uyewo chitofu ichi chiripanze. Pachiri pane nataya nemadhende.

Chitima chirikufamba munjanji . Iyi njanji yakagadzirwa nesimbi. Pamberi pechitima pane ruvara rutsvuku. Uyewo pedo nechitima pane vanhu vaviri vakamira.

Munda une chibage chegirini. Unewo matende maviri ane ruvara ruchena. Pedo nomunda pakatsva uye pane zvimiti zvine tumashizha twegirini nouswa hwakaoma.

Bhazi rine ruvara rweyero iyewo pamwe pakapendwa girini rakamira. Parakamira riri pedo nendege yakamira yakasviba.

Maruva akarimwa mumubhedha. Panewo rimwe ruva rakaiswa mupurasitiki tema. Iri ruva rine mashizha makuru uye rinodaidzwa richinzi Money maker.

Mudziyo wemumba mekurara. Iyi inonzi bhangi bhedhi. Ine pekurara pamusoro nepazasi. Ineruvara rwebhurauni uyewo ine madhizaini kutenderera.

Mvura iri mutsime. Iri tsime rakavharwa, pane chigaba chichena chakasungirirwa tambo. Panewo kapeti inoratidza kuti yagezwa ikananikwapo.

Mutambo, pane nhandare yakagadzirwa zvakanaka uyewo pane murume akapfeka tirekisutu ine makwamba makwamba machena nebhurauni. Murume akabata furegi ine mavara matsvuku nemachena.

Mugwagwa unetara uye pedo nemugwagwa pakakamiswa tayi hombe .Mumugwagwa umu mune munhu arikufamba zvekare pane mota yakamira nechepadivi.

Mugwagwa unetara uyewo une mitsetse miviri michena pakati. Une motokari irikufamba ine ruvara rwekirimu. Pedo nemugwagwa pane chikwangwani chakanyorwa.

Pagaraji panotengeswa mafuta emotokari. Pane chimushina chine ruvara ruchena uye girinhi. Zvakare pane marayiti aripo.

Zvitengeswa pakarongedzwa tsero dzakarukwa dzine mavara akasiyana. Panewo ndiro dzakagadzirwa nemuti nezvipunu, uyewo tswanda.

Zvekutengesa zvakarongwa pamatafura. Mamwe matafura ane ma banana, mamwewo ane zvinwiwa. Pa road parikufamba vanhu pane murume akapfeka sheti chena ne kepisi ye bhuruu akabereka bhegi. Uye pa road pakavakwa ne zvidhina .

Zvechitendero pane zvinhu zvakaunganidzwa zvakasiyana siyana. Pane hari, pane mabhodhoro panewo makandhlera ari kubvira. Zvekare pane chibhegi chine ruvara rutsvuku nemari yakazara.

Shiri yakamhara pachigutsa ine ruvara rwakasiyana siyana namakwapa machena, mamwe eyero, mamwe ebhuruu nemuromo wakatesvera.

Zvechitendero. Chibhegi chakazara mari. Pamusoro pemari pane zvakasungwa zvine miswe. Uyewo pane mucheka muchena wakapoteredza bhegi.

Dhisiki rakagadzikwa patafura yebhurauni, iro rakaita denderedzwa. Pamusoro paro rakanyorwa zviri mukati maro kuchirakidzwa nevanhu varikuzviita.

Mugwagwa wakagadzirwa netara uyewo mumugwagwa mune motokari irikufamba ine rudzi rwe gireyi. Pedo nemugwagwa pane chitoro chiripo uyewo pane tank re girini.

Sango, musango umu mune miti yakasiyana siyana imwe ine mashizha egirini uyewo mune matombo uye mune nzira iri kuenda musango.

Maruva ane tumashizha tudiki twe green, anokura achitanda pasi, maruva aya aripedo nechidziro, zvakare mukati mevhu mune matombo.

Guva. Varume ava vanotaridza kuti vari mukati meguva riri kucherwa. Vose vakapfeka ngowani mumusoro. Vamwe vavo vaviri vane magemenzi. Vaviri vavo vakatarisazve kunze.

Mutambo, vakadzi varikumanya, umwe akapfeka zvepingi umwe akapfeka ngowani, vari munhandare muneuswa hwegirini.

Varume ava varikufamba mudhorobha. Mune zvivakwa zvakakura zvinoenda mudenga. Mudhorobha mune wo zvikwangwani zvine mazita emigwagwa . Mune vanhu vanhu vanenge vachitengesa uye motokari dzirikuifamba mumugwgwa une tara

Mugwagwa unetara uyewo pedyo nemugwagwa panemiti mihombe imwe ine maruva epepuro zvakare pane chidziro chakavakwa chichitevedzawo mugwagwa.

Garikuni rinehuro tsvuku rakareba. Uyewo rune muromo muhombe. Rine makushe matema uye mamwe anemavara machena nematema. Pane huku irikufamba pedo.

Mudhorobha mune migwagwa ine tara. Mumugwagwa munofamba motokari. Pane motokari dzakamira imwe yacho ine ruvara rwebhuru zvakare pane murume ari muhwiricheya nemumwe musikana akapfeka jaketi rekirimu akasunga musoro.

Mutambo, parikutambwa bhora pane vanhu vakapfeka unifomu dzakasiyana. Vamwe vanezvikipa zvitsvuku zvine chena vamwe vane zvikipa zvegirini zvine yero.

Mutambo. Varume vaviri vari kutamba Cricket. Vakapfeka nhumbi dzakafanana zvekare panewo mumwe murume akamira akavatarisa. Vari kutambira munhandare.

Aya maghegi akarukwa. Ane mavara akasiyana siyana. Rimwe bhegi riri padombo uye rine zvokubata.

Musika une vanhu vakawanda varikufamba vamwe vachitengesa. Parikutengeswa zvinhu zvakasiyana zvekare zvimwe zvakawaridzwa pasi zvimwe zvakagadzikwa pamigomo. Pane matengi matema mahombe akaturikwa nerimwe regirini.

Kudya Kuri mundiro, uku kudya kwakabikwa kunosanganisira nyama, mbatatisi, makarotsi uyewo zvakasanganiswa nematomatisi nehanyanisi . Pamusoro pekudya pakaiswawo zvima hebhu zve girinhi.

Pachitoro pakamira motokari dzakasiyana imwe ikombi chimwe chirori chichena uyewo pane imwe imotokari chena yakamira pasi pemumvuri pane mazisimbi mahombe akatakura masora

Zvechivanhu zvakagadzikwa pajira dzvuku uye jena munewo reza uyewo nyanga ine zvuma zvakamoneredzwa panewo dhishi rakafukidzwa mucheka muchena.

Pama girosa pane vanhu vakawanda vari kufamba, panewo motokari dziri kubuda kupinda mumugwagwa, imwe itsvuku imwe ndeye girini. Kune murume ari kusunda chingoro chine zvinhu nemurume akatakura saga jena pamusana.

Vanhu vari kufamba, pedo navo pane chidziro chine zvidhina zve bhurauni. Pavanhu Vari kufamba pane mudzimai ane bhurauzi re pink akabata bhegi re pink arikufamba nemurume akabereka bhegi.

Zvechitendero. Pane mwenje uri pamusoro pehari. Idzi hari dzakaturikidzana, kwoitawo dzimwe dziri padivi. Pane mari yakarongwa. Pamusoro pemari pane zvinhu zvakaiswa ipapo.

Shiri yakamhara muti, iyi shiri izizi inemaziso mahombe matema, ine ruvara rwebhurauni uye rwutema.

Chikafu, iyi ndiro ine sadza nemuriwo wemuboora wakasanganiswa namatomatisi, uye ndiro ichena.

Mugwagawa une tara, une motokari dzinofambamo. Panewo motokari chena imwe yakavhurika kumasure zvakare pane miti iri pedo nemugwagwa imwe yemiti ine maruva epepuru

Pamusika pane vanhu vakawanda varikufamba, vamwe vachitengesa, vamwe vachitenga. Pane mudzimai ane chikipa chitsvuku akatakura chitangi chegas chebhuruu mumusoro.

Pamagirosa. Panotengeswa kudya kwakabikwa. Pakavakwa chikicheni chine matafura. Muchikicheni umu munevo mabhagidhi machena maviri zvekare pane chiutsi chiripo.

Mugwagwa unetara, unemotokari dzirikufamba dzakasiyana. Dzimwe makombi. Panewo vanhu varikufamba vachidarika mugwagwa, nevamwe vakagara varikutengesa. Pane mudzimai anechingoro arikutengesa zvinwiwa.

Nzvimbo inorasirwa nekupisa marara pane madota akaunganidzwa panewo zvimwe zvinhu zviripo zvisati zvapiswa pane miti iripedo nenzvimbo iyi yakatsva.

Mudhorobha, mudhorobha mune dzimba dzinovakwa dzichienda mudenga. Munewo motokari dzirikufamba mumugwagwa unetara, uyezve mugwagwa iwoyo une robhoti. Kunowo vanhu varikutengesa.

Kudya kwakaiswa mundiro chena. Kudya uku kwakabikwa. Kunosanganisira bhinzi, mupunga muchena, kabheji uyewo kadimbu kekeke.

Mumugwagwa muri kufamba zigonyeti uyewo bhazi. Bhazi rine ruvara rweyero nepamwe pane girini nebhuruu uye rakanyorwa padumbu. Gonyeti rakavharwa pamusoro netende kumasure. Mugwagwa une tara.

Chidziro chakapendwa nependi ye(blue) ne girini uye pakadhirowewa dhirowewa zvipukanana. Zvakare pane gedhi dema. Pedo nechidziro pakavakwa nezvidhinha.

Takishopu yakavhurwa, yakanyorwa pamadziro payo. Zvekare ine mafasitera mahombe. Pamukova petakishopu pane sora.

Mudhorobha une midhuri yakawakwa ichienda mudenga mune vanhu varikufamba ne motokari dzimwe dzakamira pamotokari dzirikufambamo pane motokari diki uyewo makombi

Parengi pane vanhu vakamira vanotaridza kuti vakamirira chokufambisa. Pane murume akapfeka koposi chena ne chikipa chichena akabereka bhegi kumusana iye akabatao pepabhegi dema mumaoko.

Tafura, iyi itafura ine ruvara rwegireyi. Pasi payo inotaridzao kuti pane sherefu uyeo nedhirowa rine pekubata kana uchivhura.

Motokari iri kufamba mumugwagwa une tara. Ikombi ine ruvara ruchena pamusoro payo yakaiswa maraketi uye bhodhoro

Zvemutambo. Murume uyu arikutamba. Kumusoro haana kupfeka. Muchiuno make akamonera chinhu chakagadzirwa neminhenga. Minhenga ine rudzi ruchena rimwe rwebhuruu rumwe reyero.

Mugwagwa unetara, asi tara iyi irikwakwanuka navenemakomba. Panewo chikwangwane chihombe, chakanyorwa. Zvakare pane vanhu vaviri varimumugwagwa, mukomana akapfeka chikipa chichena refu ne jini, musikana akarukwa bhuredhi refu.

Mudhorobha mune vanhu varikufamba uyewo nemotokari dzakamira. Pane motokari chena. Panewo murume akamira akapfeka chijaketi chebhurawuni anemasiki yebhuruu.

Kunwa kwakaiswa muchigaba chitema. Pakati pechigaba pakanyorwa mamwe mavara akanyorwa nependi chena. Mamwewo akanyorwa nependi tsvuku.

Gugano rine madzimai nevaskana. Pane madzimai akapfeka zvakafanana zvebhuruu uye mabhurawusi machena koitawo vamwe vasina kupfeka yunifomu.

Kamba ndeye mapurisa. Pagedhe pane danda rinovhara, pane murume akaribata akapfeka zvunhu zvebhuru. Mukati meKamba mune mahofisi zvekare mune motokari dzakamira. Dzimwe dziri pedo newaya ine ruvara ruchena.

Nzvimbo iyi inzvimbo inotengeserwa nevanhu vakawanda. Pane matafura akasiyana siyana, ane zvinhu zvakasiyana siyana. Panewo vanhu vakawanda varipanzvimbo ipapo.

Mudziyo wemumba yekurara, iyi iwadhiropu ine ruvara ruchena inewo magirazi zvekare ine makiyi.

Pamusika. Pamusika parikutengesewa zvinhu zvakasiyana. Pane masaga ane zvinhu uyewo nerekeni dzirikuratidza kuti dzakarongwa nezvigubhu zvebhuruu nevanhu varikufamba.

Zvekutengesa. Idzi inhumbi dzakarongedzwa pachitafura. Nevanhu varipo varikutenga. Pane mudzimai akapfeka rokwe rebhuruu akabata muchiuno potitavo mudzimai akapfeka ngowani anoratidza kuti arikutengesa.

Zvigaro zvakasiyana siyana. Pane zvakaita semasofa kwoitawo zvimwe zvakatenderera zvakareba zvakare panewo zverudzi rutema zvapurasitiki

Nzvimbo iri pakati pedhorobha. Mune vanhu vakawanda varikufamba. Vamwewo vakamira. Pane murume akapfeka masiki nengowani. Akagara pamusoro pemasimbi.

Patoundishipi pane zvitoro zviripo, chimwe chezvitoro chakapendwa uyewo chakavharwa, asi pane chitoro chimwe chete chakavhurwa chine zvinhu pamusoro pedenga.

Kiriketi, pane varume vaviri , mumwe wavo akapfeka zve green. Arikumhanya achiratidza kuti ari kutamba así mumwe akamira akapfeka nguwani.

Iyi nzvimbo ine uswa hwakatsva nezuva. Panotaridzawo sokunge pakambobatira moto. Panewo miti mihombe nemidiki, uye nzira irimo mukati imomo.

pamusika pane vanhu vakawanda varikutenga nekutengesa. Parikutengeswa mbatatisi, dzimwe dziri mumasaga dzimwe dziri mumugomo. Pane murume akapfeka ngowani ane worksuit yebhru akabata muchiwuno akamira pambatatisi apa.

Mudhuri wakavakwa nezvidhinha zvebhurawuni. Une gedhi resimbi rakapendwawo bhurawuni. Panewo pevhumendi yakananga pagedhi. Yakagadzirwa nematombo.

Maindastri ane zimba zihombe rine ruvara rwebhurauni uyewo ruchena . Zvakare

Mudhorobha mune dzimba dzakavakwa dzomudurikidzwa. Munewo motokari dziri kufamba mumugwagwa dzakasiyana, dzimwe makombi, dzimwe imota diki. Pamota diki pane tema nechena nepingi neyero nedzimwewo.

Mudhorobha makavakwa mudhuri ichikwira mudenga. Kunewo vanhu vakawanda. Vamwe vanotengesa, vamwe varikungofamba. Panewo murume ane chikipa chine mutsetse mutsetse mutema ne orenji arikufamba, nemumwe akapfeka sheti chena ne tirauzi dema.

Hove mbiri dzakabatwa mumaoko. Idzi hove ndedzerudzi rwebhirimu. Dzine ruvara rwakaita gireyi uyewo rwakachena nechepadumbu.

Mugwagwa hauna tara uyewo une marara. Mune motokari chena iri kufambamo. Pedo nemugwagwa pane madzimai maviri ari kufamba. Mumwe akapfeka chikipa chichena netirauzi dema.

Motokari dzirikufamba mumugwagwa dzimwe dzakamira kune motokari irikufamba ine ruwara rwe gireyi. Paneo bhazi rakamira zvekare. Mugwagwa une tara asi tara iyi yave kukwakwanuka.

Nzvimbo inovakwa dzimba. Ine dzimba dzisati dzapera kupendwa. Uyewo dzakakura zvakasiyana. Pane munhu akabata chipepa ari kufambamo. Zvakare pane kamusika kari kutengeswa zvinhu pane kurabhokisi tsvuku .

Mudhorobha mune midhuri yakavakwa ichienda mudenga. Munewo vanhu varumewo vari kufamba nevamwe vari kutengesa. Pane murume akapfeka chibhibhi cheyero akamira padhuze netafura ine zvinhu zvirikutengeswa.

Zvemaoko, murume arikugadzira zvinhu ne simbi, akapfeka koposi ye brue, uyewo chikipa chebrue, nechi trauzi che brue.

Mukadzi akatakura bepa pamusoro uye akapfeka masiki ari kubva kunotenga, pane vanhu vari pazvitafura vari kuratidza kuti vane zvavanotengesa.

Chidziro chakavakwa chichitendera imba. Chine gedhe rakapendwa neruvara rutsvuku. Pedo negedhe pakarimwa maruva ane mashizha egirinhi.

Mudhorobha mune dzimba dzinoenda mudenga. Munewo mugwagwa unetara. Migwagwa ine marobhoti. Mune motokari dziri kufamba dzimwe dzakamira nevanhuwo varikufamba.

Mumugwagwa murikufamba motikari dzakasiyana. Mune motokari diki muneo magonyeti nemakombi. Zvekare pedo nemugwagwa pane kamusika karikutengeswa zvokudya.

Kubata kwemaoko. Panemabhegi akapendwa zvakasiyana. Rumwe rineyero netugirinhi. Rimwe rine bhuruu negirinhi ne yero rimwe rinewo pepuri. Zvakare pane dhirezi rine mavara matsvuku rakaiswa pachidhori.

Ava vanhu varikufamba mutandi pane vanhu varikutengesa kunewo motokari dziri kufamba mumugwagwa une tara uye pamugwagwa apa pane robhoti.

Kudya kuri mundiro chena uyewo mundiro yedhaga. Mundiro chena mune hove yakasanganiswa matomatisi nehanyanisi. Mundiro yedhaga mune sadza jena. Zvese zvakagadzikwa murusero. Pedo nazvo pane mukombe.

Mudziyo unoshandiswa mu bhuchari. Iyi i firiji inogona kuiswa zvinhu kuti zvigare zvakanaka. Chakagadzirwa nemagirazi, uyewo chakapendwa ruvara ruchena. Machiri makapendwa ne ruvara rutsvuku.

Zvemabusimusi, apo panogadzirwa matayira .Pane matayira akawanda uye pane motokari yamira nevarume vakamira mumwe akapfeka chikipa chitema netrouse yeworksuitu.

Mudhorobha mune motokari dzirikufamba dzimwe dzakamira, munewo vanhu vari kutengesa. Pane murume akagara pasi akapfeka ngowani uye ane chingoro chebhuruu. Poitawo mwana wechikoro akapfeka juzi dzvuku nesheti chena netirauzi tema akapakata bhegi.

Mudhuri wakavakwa uchitenderedza imba. Mukati memudhuri mune muti une mashizha egirinhi zvekare pane maporo emagetsi aripedo nemudhuri iwoyu

Mudziyo unonoshandiswa mumba yekubikira. Kicheni yuniti yakapendwa neruvara ruchena. Ine makabhodhi nemasherefu. Pakicheni yuniti iyi pakaiswawo tivhi, zvakare pane zvinhu zviri mukati mayo.

Ava varume vanotengesa mataya. Mataya avo akarongedzwa uye anenge akanyorwa mutengo. Panewo marimu. Vaviri vevarume vakamira.

Dendere rakawakwa mumuti muti ndewemugwavha une mashizha egirini uyewo akabereka muti uyu unemapazi akawanda

Dzimba, imba yapfirirwa neusva uye yakavakwa nezvidhina. Pane mwana akamira arikutamba npamadhayi akapfeka chikipa che bhuruu.

Ndiro mbiri dzinechikafu, imwe yakayiswa sadza imwe ndiro inehove yakabikwa yakasanganiswa nematomatisi uyewo munemuriwo wegirini.

Iyi nzvimbo ine imba uye chikwangwane chakanyorwa kuti ndepechii. Pane motokari yakamira. Pane miti mihombe inemaruva erwudzi rwepepuri.

Zvechinyakare. Murume uyu akapfeka ngundu ine minhenga mitema Anewo chuma chakazara chaakapfeka muhuro. Zvekare akamonera mucheka. Pane varume varimo. Mumwe vevarume ayu ari kumwa nemukombe.

Mahofisi akapendwa nependi chena pane maruva epepuru ari pasi, panevo vanhu varikufamba, mumwe wevanhu arikufamba mukomana ane shirt chena ne trouse dema akapakata chibhegi.

Mahofisi, imwe yemahofisi yakapendwa nependi chena zvakare pane mugwagwa unodarika pedo nemutara une mutsetse muchena pakati zvakare pane murume ari kufamba mumugwagwa akapfeka sheti chena netirauzi dema.

Madhongi pane madhongi maviri. Madhongi aya arikudhonza ngoro. Mungoro munemurume akagara akapfeka ngohwani uye ngoro irikufamba pamugwagwa usina tara.

Imba ine denga dema yakakomberedzwa nechidziro . Mamwe mapanera echidziro akadhonha. Uyewo pane zvikwangwani zvakanyorwa mazita emugwagwa.

Mudhorobha mune migwagwa ine tara. Inewo motokari. Pane motokari chena yakamira. Panewo vanhu vari kufamba mupevhumendi.

Musitoro umu munotengeswa matafura. Panewo tafura hombe yebhurawuni. Ine macheya. Aya macheya ane pekugara nekuzembera pachena.

Chimuti chidiki uye chine mashizha akawanda. Mamwe mashizha ane ruvara rwegirini mamwe ari kuratidza akutsva ane ruvara rwebhurauni uyewo ine zvimaruva zvebhurauni.

Mutambo uri kutambirwa munhandare. Nhandare iyi ine huswa hwakachekererwa zvakanaka zvakare pane varume vaviri vakapfeka zvakafana vari mukati.

Matakishopu akavakwa achitevedza mugwagwa une tare, aya matakishopu akanamirwa zvipepa zvakanyorwa nyorwa zvakare pane varume vaviri vakagara panewo chingoro chakamira.

Mudhorobha. Mune motokari dzakawanda dzakasiyana dzirikufamba mumugwagwa metara . Pedo netara panewo mudhuri wakareba wakanyorwa pamadziro zvakare pane vanhu varikufamba pane mudzimai ane bhurauzi repingi ne bhegi repingi arikufamba nemurume akabereka bhegi.

Maruva akarimwa panzvimbo imwechete akasiyana kunerimwe rakaiswa muchipepa chitema rinemashizha marefu egirini uyewo neruva repingi.

Imba yakapendwa neruvara ruchena uye pane (pavement) yakavakwa nezvidhinha zvebhurawuni panewo marokari emaruva akasiyana siyana. Maruva acho ane mashizha egirinhi.

Dzimba dzakavakwa dzakakura, pane imwe isati yapera kuvakwa ine denga dzvuku. koitawo imwe yakapera ine chidziro ine solar pamusoro.

Mugwagwa hauna tara uye une vhu dete dete. Uri kuonekera guruva kuratidza kuti pane chapfuura. Zvakare pedo nemugwagwa pane mudhuri uripo wakapoteredza zvivakwa zviri mukati.

Motokari irikufamba mumugwagwa. Mugwagwa une tara. Uyewo pane dzimwe motokari dzakamira dzinotaridza kuti dziripamasitoro. Nezvimiti zvidiki zvakapoteredzwa newaya.

Imba yakapomberedzwa nechidziro chine mapatani. Pane gedhi rine ruvara rwebhurawuni. Apa pamba pane motokari yakamirapo ine ruvara ruchena.

Mudhorobha, mune vanhu vakawanda vamwe vakamira, vamwe varikufamba. Pane varume vana vakamira, vaviri vavo vane makisi dze blue. Koita mumwe wavo akapfeka nguwane tema

Supu iri mundiro chena ine mitsete mutema. Yakasanganiswa chibage uyewo nepizi nezvimwe zvimashizha zvegirini. Supu ine ruvara rweorenji.

Bhazi riri kufamba mumugwagwa une tara. Iri bhazi rine ruvara rwebhuruu napamwe pane orenji. Riri kupesana nemotokari yebhuruu uyewo pane midhuri yakavakwa ichienda mudenga.

Bindu rakarimwa muriwo wekabheji. Muriwo wakazara uye wakakura. Une mazhizha egirini. Pedo nemuriwo pane uswa hwegirini.

Mugwagwa une tara, asi tara iyi iri ku kwakwanuka. Pedo nemugwagwa pane chidziro chakavakwa nezvidhinha zve burauni , uyewo pane miti yakachekererwa zvakanaka.

Nzvimbo iri kuvakwa dzimba. Pane dzimba hombe dziri kuvakwa. Dzimwe dzinotaridza kuti dzakapera. Pane imwe imba ine denga rebhuruu uye ine tengi remvura rebhuruu kwoitawo imba isati yapera. Panewo mugwagwa uri kufamba motokari.

Zvemutambo. Murume uyu akapfeka tirekisutu ine mavara machena nebhurawuni. Akabata furegi ine rudzi rutsvuku uye ruchena. Akamonywa bvudzi mumusoro.

Dzimba dzakavakwa dzichitevedza migwagwa netara. Pane imba yakamira motekare tema panze, uyewo panechikwangwane chebhuru pedo nemba panemusika.

Zvemucheno zvakagadzirwa nema(beads). Zvimwe zvine yero zvimwe zvine girini zvimwe zvine bhuruu. Uyu mucheno unoiswa muhuro. Panewo zvibhodhoro zvine mivharo ye yero zvine ma(beads) akasiyana.

Matakishopu maviri. Imwe yakapendwa nependi chena imwe yakapendwa nependi yegirinhi uye pamusoro yakanyorwa. Zvekare matakishopu aya ari pedo nematombo.

Repitopu. Apa pane repitopu iri muchikadhibhokisi inewo chaja yaro uyewo yakavhurwa.

Mupurazi makarimwa mbeu dzine ruvara rwe girini uyeo zvakarimwa mumutsetse. Mupurazi umu mune dzimba dzine matenga e girini zvekare pane motokari chena yakamira.

Mudhorobha, mine midhuri yakavakwa ichienda mudenga. Panewo vanhu varikufamba. Mune motokari dzirikufamba. Dzimwe idiki dzimwe ihombe. Kombi ineruvara rwuchena neimwe motokari diki ineruvara rwesirivha.

Pamusika parikutengeswa zvinhu zvakawanda zvakasiya mabhodho esirivha, madhiramu, mapadza uyewo musika uyu wakapoteredzwa nechidziro pakavakwa nezvidhinha chikaiswa simbi pamusoro.

Mudhuri wakavakwa uchipoteredza dzimba. Mudhuri uyu wakavakwa nematombo akanyatsonamirwa zvakanaka. Pedo nawo pane miti zvakare pane mugwagwa une tara.

Mudhorobha mune midhuri yakawakwa ichienda mudenga munewo motokari dziri kufamba mutara idzi motokari dzakasiyana kunewo dzichena ne dzimwe dzebhuruu kunewo chikwangwani chakanyorwa nyorwa

Ruva, ndere girini, rine mashiza egirini, pamativi pemazhizha panobaya . Ruva iri rinoita zvibhora zvinoita maruva machena uye ebhurauni.

Chidziro chakavakwa chikapendwa nependi chena, yebhulu uye yegirini. Chinewo gedhe dema. Pachidziro pakadhirowewa vana, umwe ari kuridza gita, mumwe arikuridza fuloti mumwewo hosho netamborini.

Chikochikari chine mavhiri maviri asi rimwe vhiri rinotaridza kuri harichisina mweya uyewo chasakara. Pendi yacho yave kubva zvekare chakanyorwa padumbu.

Zvekutengesa, parikutengeswa nguwani dzakasiyana dzimwe i kirimu, dzimwe ndedze bhuruu dzimwe dzine mavara mavara zvekare pane masokisi machena e bhuruu.

Pamagirosa ekumusha. Pane zvitoro zvakawanda uyewo pane vanhu vakamira vamwe varikufamba. Pane mudzimai ari kufamba akapakata bhegi rebhurawuni ane chisiketi chepingi.

Uyu mudhuri wakavakwa nezvidhina, pane gedhe regoridhe, uyewo nzira yakananga pagedhe ine matombo matombo. Panewo maruva pedo negedhe.

Chikoro chine dzimba dzakawanda. Dzimwe dzima dzine denga rebhurauni. Chikoro ichi chiri pedo nechikomo chine miti yakawanda. Pane vana vari kutambira mubani.

Shiri dzakamhara patambo dzemagetsi. Shiri idzi imbiri. Pane tambo dzemagetsi ina, uye panezidanda zihombe rakaiswa tambo idzi. Panewo miti unemapopo.

Zvinwiwa zvine ruvara rutema zviri mumabhodhoro maviri akasiyana. Rimwe ihombe rimwe idiki. Aya mabhodhoro akagadzirwa nepurasitiki. Akanyorwa pakati nependi chena.

Simbi idzi dzakavakwa dzakapoteredza nzvimbo inoratidza kuti ine uswa hunochengetedzwa , uye ine maruva. Panewo chidziro chakavakwa nezvidhina, uye pane motokari dziri kufamba mumugwagwa.

Mudziyo womumba mokutandarira. Iyi iterevizheni yakaturikwa pamadziro. Panewo tambo dzirikurembera kubva patiivii. Zvekare parikuratidzwa zvinhu zvinemavara egirini nematema.

Pamusika pakavakwa zvimashedhi zvakaiswa matende pamusoro. Pane vanhu vari kutengesa vamwe vakawaridza pamatafuraP panewo zvingoro zvakamira zvine zvinhu, vamwe vakawaridza matafura uyewo musika uyu uri padyo nemugwagwa wetara.

Mugwagwa. Uyu mugwagwa une tara. Mumugwagwa mune motokari yerudzi ruchena. Kutevedza mugwagwa kune chidziro chejuraworo uye kune miti mihombe.

Bhora. Ava varume varikuda kutamba bhora. Vakapfeka zvinhu zvakasiyana. Vamwe vakapfeka yunifomu yeruvara rutsvuku. Vamwe vakapfeka yeruvara rutema. Uyewo pane motikari yekutakura vanhu nevamwe vanhu vakagara pazvituro.

Uku kudya ndekwa ma( burger). Ma (burger) mabhanzi akaiswa nyama uye matomatisi nemaonyeni nemuriwo pakati. Pedo nema (burger) apa panewo bhodhoro rine coca cora.

Nzvimbo inorasirwa marara, pane marara akasiyana siyana mamwe makadhibhokisi, mamwe mapurasitiki mamwe mabhodhoro. Pane zibhini zihombe rebhurauni razarisa. Aya marara akazara pasi, uyewo pane kombi iri kudarika nepedo.

Mudhorobha mune zvivakwa zvakavakwa zvichienda mudenga. Munewo vanhu varikufambamo, vamwe vari kutengesa. Kune zvinhu zvawaridzwa pasi zvirikutengeswa. Kune mudzimai akabereka mwana, akarukwa wivhi.

Nyama, ndiro rerudzi ruchena yakazara nenyama yakabikwa, nyama iyi inyama yematumbu nemaguru zvese zvakasanganiswa.

Shiri yakamhara mumuti. Ine muromo mutema . Padunduru payo ndepeorenji. Inewo rumwe ruvara rwebhuruu nebhurawuni uye ruvara ruchena.

Gonyeti ihombe rakapendwa neruvara rwegirinhi uye padumbu paro pane chivara chichena. Iri gonyeti rakatarisana nerimwe gonyeti dzvuku kumberi kwaro.

Vanhu varikufamba pedo nemugwagwa pane murume akabereka bhegi arikufamba nemusikana ane chibhurauzi chepingi. Padivivo pemugwagwa pane motikari nhatu dzakamira uyewo pane vanhu vari kudarika mugwangwa.

Zvechitendero. Ichi chingwa chemukereke. Chine ruvara ruchena. Chinotaridza kuti chakarasika uyewo pane chicharisi munove ndimo machinenge chiri.

Mugwagwa hauna tara une tumatombo mukati mawo. Pedo nemugwagwa pane mudhuri wakapendwa nependi chena uyewo nemutsetse yebhurawuni neroni yakachekererwa.

Pamusika pane vanhu vakawanda vari kufamba vachitenga nekutengesa, zvakarewo pane chingoro charongererwa zviri kutengeswa zvakasiya-siyana. Pane zitengi riripo regirini.

Mudhorobha mune motokari dzirikufamba uyewo pane vanhu varikufamba. Dzimwe dzemotokari idzi dzakamira. Mune zvivakwa zvakakwira kumusoro mudenga uye mune miti mihombe.

Nzimbo iri mudhorobha ine vanhu vakamira wamwe varikufamba wamwe wakagara wachitengesa. Warikutengesa wakavaridza pamatafura pane mudzimai akarukwa mumusoro akapakata bhegi akapfeka dhirezi rinemawara mawara Machena namatema

Mvura iri mutsime. Iri tsime rakavharwa. Panewo chigaba chiri pedo chakasungirirwa tambo. Pedo netsime pane muti uripo wemumango. Uye pasi pemuti panechisaga.

Mhuri, ina amai nevana vaviri. Mumwe mwanasikana akapfeka chikipa chitsvuku ne siketi tema. Zvakare pane nhumbi dzakayanikwa pawaya.

Mudhuri wakatenderera imba une gedhe resimbi. Pane chiimba chidiki chiri pedo nemudhuri chakapendwa neruvara rwekirimu denga riri regirinhi.

Varume vaviri vari kufamba munzira uye vanotaridza kuti vari kutaura. Umwe wevarume akapfeka kepesi uyewo pane imba iripo yakapoteredzwa nemiti mizhinji.

Mudhorobha mune vanhu vanofamba . Vamwe vachitenga vamwe vachitengesa. Munewo motokari dzakamira uye dzirikufamba. Pane dzakamira paneimwe tsvuku. Pane murume akapfeka chikepesi chitsvuku uye chikipa chitsvuku arikufambawo.

Shiri. Ine ruvara rutema, musoro napahuro patsvuku. Iyi shiri ine muromo wakasviba muhombe. Yakamhara paipwa.

Mudhuri wakavakwa nezvidhinha zvebhurawuni. Uyu mudhuriwo une gedhe rine simbi. Idzi simbi dzine ruvara ruchena nerwebhuruu. Mukati mune motokari chena yakamira.

Mifananidzo, pane mufananidzo we chinwiwa, pane we chipepa chakanyorwa maziita uye mufananidzo uyu i bhotoro rakaputsika. Wakaiswa mu furemu ine ruvara rutema kumucheto.

Mudhorobha mune midhuri yakavakwa ichienda mudenga mimwe yemidhuri yakapendwa nependi chena. uyeo pane vanhu vari kufamba pane murume akapfeka chikepesi chichena akabata chibegi chebhuruu nearikutengesa.

Motokari ihombe ine musoro mutsvuku une zvinhu pamusoro pazvo zvimwe zvakatenderera kunge maraiti uyewo tirera yacho yakareba ndeye rudzi rwuchena.

Kudya kuri mundiro chena, uku kudya isadza jena nemuriwo wakasanganiswa mahanyanisi nematomatisi uye wakaiswa dovi.

Chikoro chinemidhuri inedenga rebhurauni, uyewo panemudhuri wakapendewa nependi chena, panemukomana arikufamba akabereka bhegi akapfeka zvinhu zvitema uye nevamwe varikufamba vachienda ikoko.

Mudziyo womumba mokubikira sitovhu ineruvara rutema uyewo inemapureti maviri. Yakanyorwa pamberi payo. Inewo chokuvhurisa chesimbi.

Takishopu, inotengeswa zvinhu zvakasiyana. Zvimwiwa zverudzi zvakaita semvura, mayogati, mahewu. Panewo murume akamira pedo netakishopu akazembera.

Matakishopu akapendwa nependi chena akanyorwa pamadziro. Pane imwe takishopu inotengesa ma(solar). Zvakare pane chikwangwani chichena chiripo.

Kumahofisi akapoteredzwa newaya uye pane gedhi resimbi. Pane murume akapfeka tirauzi chena nechikipa chitema arikufamba zvekare pamahofisi apa pane dzimba dzakasiyana siyana.

Zvechitendero. Iyi ikekereke, yakavakwa hombe Inewoma sitepusi ekufamba vanhu vachipinda nekubuda mukereke. Penewo vanhu varipo vakamira. Pamusoro payo nederedza hombe rakavhara, rineruvara rwegiridhe.

Bhazi, rine vanhu mukati. Mune mudzimai akapfeka nguwani yezuva, akapfeka chikipa chichena. Zvigaro zvebhazi zvine pendi yebhuruwu.

Chikoro chiri panyasi pegomo. Pakavakwa makirasi akawanda zvekare pachikoro apa pane miti mihombe ine mashizha egirinhi. Ichi chikomo chine miti uyewo pane maruva machena.

Mugwagwa unetara asi tara iri kukwakwanuka. Pedo nemugwagwa pane chidziro chakavakwa nezvidhinha. Pamusoro pechodziro pane masimbi akamiswa.

Mumugwagwa murikufamba mabhazi , motokari uyewo zvimatiraki. Mugwagwa unetara, pane bhazi dzvuku rakanyorwa padivi paro.

Mafuratsi akavakwa achienda mudenga. Pane mafuratsi ane ruvara rwebhurawuni kwoitawo mamwe ane ruvara ruchena zvekare pazasi pemafuratsi pari kutengesewa zvinhu zvakawanda. Pane motokari dziripo uyewo kune vanhu vari kufamba.

Mugwagwa hauna tara. Une motokari irikufamba chena . Uyewo mumugwagwa umu mumwe murume akapfeka chikipa chitema akapfeka masiki arikufamba. Panewo bhazi rakamira padivi

Mudziyo yemumba mekutandarira. Ichi chikabhodi, chineruvara rutema. Chinema dhirowa maviri. Madhirowa ane zvekuvhurisa zvesimbi

Mugwagwa wakagadzirwa netara une mitsetse miviri pakati pawo. Mumugwagwa umu mune murume ari kusunda chingoro. Akapfeka hembe yebhuruu ine makwandwa machena, uye chingoro chakanyorwa zvaanotengesa.

Tiredhisheni, varume navakadzi vakapfeka zvetiredhisheni , varume vakasunga mucheka unemavara mavara muhuro uchivhara mapendekete, vakadzi vane zvavakaisa mumusoro zvakagadzirwa nechuma.

Uyu mugwagwa hauna tara unetsvina zvikuru. Unewo motokari chena yakamira mumugwagwa uye vanhu vari kufamba mumugwagwa imomo. Panewo vanokutengesa pedyo nemugwagwa vamisika yavo.

Imba, imba iyi yakavakwa ichikwira mudenga. Ine dzimba dzakawanda. Ine mafasitera mahombe akaiswa maketeni. Uyeo pasi pane huswa hwegirini nemotokari yakamira kuseri.

Mudhorobha makavakwa zvivakwa zvichikwira mudenga. Pakapendwa neruvara rwekirimu. Pamadziro pakaiswa mazita emasitoro.

Gungano rakasangana varume nevakadzi nevana panevo mudzimai akapfeka hunifomu yekereke ine ruvara rutsvuku neheti chena zvekare pane mwana akapeta maoko anotaridza kut pane chaakatarisa.

Chidziro chakaputsika mamwe mapanera. Pedo nechidziro pane miti yakawanda. Umwe wemiti uyu une maruva epepuro, kwozoita mumwe une maruva machena.

Zvokutengesa, iyi nzvimbo ine vanhu vari kutengesa. Zvavari kutengesa zviri mukati memabhokisi mahombe. Panewo mudzimai akakotama ari kuvesa moto. Pamoto pane chipoto.

Motokari dziri kufamba mumugwagwa pane motokari chena nedzimwewo tema kunewo vanhu vari kufamba vachisunda zvingoro. Uye pedo nemugwagwa pane tsvina yakarasirwapo nemvura iri kuyerera.

Chimbuzi chine misuwo miviri. Chimbuzi ichi chakapfirirwa nema asbestos. Pedo nemukova pane matombo akawanda. Chinewo pendi tsvuku uye kirimu.

Mudhorobha mune vanhu varikufamba nemotokari dziri kufambawo dzimwe dzakamira. Pane mudzimai akasunga dhuku reyero ane dhirezi repepuru akapakata amburera mumaoko.

Parengi pana vanhu vakawanda vamwe varikutengesa vamwe varikufamba uyeo pane mabhazi. Pane bhazi rine ruwara rwe bhuruu neruchena. Pane murume akapfeka chikipa chine mitsetse mitsetse mitsvuku nemitema akabereka bhegi.

Pachiteshi pane vanhu vakamira vanotaridza kuti vakamirira chekufambisa. Pane motokari tema yakamira. Pavanhu varipo, pane mudzimai akapfeka dhuku nerokwe chena uyewo musikana akarukwa mabhureyidhi akapakata mabhegi maviri.

Mudhorobha mune midhuri yakavakwa ichienda mudenga. Mune motokari dziri kufa mumugwagwa une tara. Imwe yemotokari idzi ine ruvara ruchena. Pane murume akapfeka kepisi tema ane chikipa chine mitsetse michena nemitema akabereka bhegi akabata chipepa cheyellow

Bhora, pane varume varikutamba bhora uyewo pane vasikana varikumhanya vachiratidza kuti varikufarira. Mumwe wavo akasimudza ruoko uye vasikana ava vakarukwa zvakasiyana, vamwe vanewivhi vamwewo vakarukwa bhureidhi.

Mupurazi makarimwa fodya. Iyi fodya ichiri diki ine mashizha egirini yakarimwa iri mumutsetse zvakare pakati pemitsetse pakasiiwa pasina chinhu.

Mahofisi akavakwa achienda mudenga. Ane mafasitera akawanda. Pahofisi apa panewo masitepisi ekupinda nokubuda. Pane murume akamira ane kirashi. Uye pedo pane motikari yegireyi yakamira.

Sango rine miti yakasiyana siyana, imwe mihombe imwe midiki imwe yemiti ine mashizha egirini uyewo pane mumwe muti une mashizha mashoma shoma musango umu munewo huswa hwakaoma.

Mwana akagara pamadziro emba akapfeka yunifomu. Musikana akapfeka yunifomu yebhuruu ine Kora ne maoko zveyero imba yakapfirirwa neuswa

Mugwagwa une tara uyewo une mitsetse michena pakati. Une motokari mbiri dziri kufamba imwe ichena imwe igireyi.

Mbudzi dzakawanda dzakamira dzine ruvara ruchena uye rwebhurawuni zvekare dzine nyanga. Padziri pane huswa

Mutambo. Pane vanhu vakawanda varikuona mutambo. Vamwe vakasunga mafuregi. Umwe murume akapfeka kepesi tema ane furegi ine mavara matsvuku neyero.

Vasikana vatatu vakapfeka nhumbi dze tiredhishini. Nhumbi idzi itsvuku, uye chena. Dzakasonererwa zvuma. Vakapfeka zvimwe muhuro. Uyewo mumusoro pane zvavainazvo.

Nyoka iri mukati memiti uyewo ine ruvara rwegireyi. Iyi nyoka ishato. Inyoka hombe. Rukanda rwayo runenge hove.

Motokari, ineruvara ruchena. Kumashure kwavo kunemaraiti matsvuku. Zvakare pane chikwangwane chineruvara rweyero chakanyorwa.

Idzi dzimba dzakavakwa dzichienda mudenga. Panewo zvekare hotera iripo uyezve pane pekuisa motokari pakaiswa zvekuvharidzira zuva uye nemotokari mbiri dzakamira kumugwagwa.

Mahofisi akapendwa neruvara rwebhuruwu, uye anemasimbi pamafasitera. Pane vanhu varikufamba vachidarika. Vamwewo vakamira. Pane murume akapfeka sheti chena netirauzi dema arikufamba achidarika pamahofisi apa.

Zvivakwa izvi zvakavakwa zvichikwira mudenga. Zvinoratidza kunge mahofisi, munewo motokari dziri kufamba dzimwe dzakamira . Mugwagwa uyu une tara uyewo une ma robhoti.

Mvura iri mudhamu. Pane chikomo chiri pedo nedhamu iri zvekare huswa hwakapoteredza dhamu hunoratidza kuti hwava kuoma. Rakakomberedzwawo newaya pawaya pane chigedhi.

Misika yakavakwa nematanda ikaiswa denga remarata, pane murume ane chingoro chichena ane kurabhokisi rebhuruu koitawo musikana akapfeka siketi yebhuruu nechikipa chitsvuku ari kufamba.

Ndiro yechikafu yakagadzikwa patafura ine sadza nenyama yehuku yakatsvukira. Iyi nyama inotaridza kuti yasanganiswa nematomatisi nehanyanisi.

Nzvimbo iripakati peguta. Ine vanhu vakawanda vari kufamba uyewo nemotokari dzakasiyana dzimwe idiki mamwe marori mamwewo makombi. Pane mukadzi akapfeka dhirezi rine maruva ruva matsvuku. Akapakata bhegi dema.

Muti muhombe wakakura uri pakati pematombo. Matombo aya akaungana uyewo anerudzi rwegireyi. Muti une mashizha egirini.

Kudya kwakaiswa mundiro tema, kudya uku kunotaridza kuti kwakagochwa kune ruvara rweorenji uyewo mune matomatisi arimo akachekwa uye nekamuriwo kegirini.

Chitendero, madzimai akaungana, vakasunga misoro, uye vakavhumbama maoko avo, pane midhuri uripo usina kupendwa.

Nzvimbo iri muguta ine vanhu varikufamba vamwe vari kutengesa, pane chitafura chema kadhibhokisi chisina chinhu, panewo mudzimai akabereka mwana netauro reorenji arikufamba.

Mudhorobha mune motokari dziri kufamba mumugwagwa dzine ruvara rwakasiyana. Dzimwe itema dzimwe ichena. Panewo vanhu vari kufamba mupevhimendi. Pane mudzimai akapfeka bhurauzi repingi akabata bhegi repingi ari kufamba nemurume akabereka bhegi kumusana.

Zvechitendero. Iri ibhaibheri, rakavhurwa. Uyewo rinekatambo katsvuku kari pakati pakavhurwa. Kumucheto kwebhaibheri kune ruvara rwebhurawuni.

Kubata kwemaoko. Iyi tafura yakazara nemicheka ine mavara akasiyana anoratidza kuti ndee(tye and dye). Mamwe ane yero mamwe matsvuku zvakare kunewo tafura ine mabhegi akarukwa.

Mugwagwa wakagadzirira netara, unewo motokari dziri kufamba mumugwagwa. Pedo nemugwagwa pane miti mihombe ine mashizha egirini. Panewo zvakare pooro rakanamirwa zvipepa zvakanyorwa.

Pachiteshi pane vanhu vakamira vakawanda. Pane mudzimai akapfeka nguwani chena nedhirezi chena. Zvakare pane mugwagwa usina tara. Mumugwagwa muri kufamba motokari dzakaita sekombi uye nemotokari diki. Zvakare pane zimotokari zihombe rine ruvara rwebhuruu rakamira.

Pevhimendi. Vanhu vari kufamba mupevhimendi. Iyi pevhimendi yakagadzirwa netara. Pane musikana ari kufamba akabereka bhegi kumusana uye akabata chimwe chinhu mumaoko ake nevamwewo vari kufamba vakabereka mabhegi.

Zvemutambo pane varume navakadzi vakasimudza ruoko vakapfumba chibhakera, pavari pakapoteredzwa nemicheka michena yakanyorwa. Paneo mudzimai akarukwa bhureidhi akapfeka chikipa che orenji.

Iyi imotokari hombe inotakura zvinhu yakamira. Musoro wemotokari wakapendwa neruvara ruchena uyewo yakanyorwa pamberi payo.

Imba ,imba iyi ayisati yapera kunyastovakwa. Asi yakaturikwa denga rerudzi rwe burawuni, ayina ma fasitera nema koni kunze kwemba kune huswa wakawoma.

Mudziyo womumba mekubikira. Aya makabhodhi, ane ruvara ruchena. Panewo madhirowa. Makabhodhi nemadhirowa ane zvekuvhurisa zvesimbi.

Musika, panezvinhu zvakaiswa patafura. Zvirimumapepa, zvakare pane chikwagwane chirikutaridza chii chirikutengeswa pamusika apa. Pane mudzimai akapfeka chikipa chitsvuku akakotama.

Motokari nhatu dzakamira dzakasiyana kukura kwadzo uye dzimwe mbiri ichena motokari dzakamira pedo nechitoro chine denga regirini madziro echitoro akanamirwa zvipepa.

Mupopo wakabereka mapopo akawanda unewo mashizha egirini mahombe. Uyu mupopo uripedo nemiti yakawanda.

Imba yakapendwa ne pendi tsvuku pamusoro. Pane zimuti zihombe rine mashizha e girinhi. Panewo mudzimai akapfeka rokwe dema akabata chibhegi arikubuda pamba apa.

Dombo rine mavara mavara mamwe mavara machena mamwe matema mamwe ebhurawuni. Uye dombo rakatsemuka nechepakati.

Madhongi akasungwa nejoku. Aya madhongi maviri ane ruvara rwegireyi uyewo akatakura ngoro. Pangoro apa pane munhu akagara ane chishoti chitema chine mitsetse mitsvuku.

Gonyeti imotokari hombe, ine musoro mutsvuku. Inotakura zvinhu zvakakura uye yakamira, payakamira pane tara.

Mudziyo wemumba mekubikira, Kicheni yuniti. Ine ruvara ruchena, ina ma kabhodhi nema sherefu nema dhirowa. Madhirowa nema kabhodhi ane zvisimbi zveku vhurisa .

Nzvimbo inorasirwa marara zvisiri pamutemo. Pakaunganidzwa marara akasiyana siyana mamwe mapepa mamwe zvibhodoro zvimagaba uyewo nzvimbo iyi iripedo nedzimba.

Mudhuri wakavakwa uchipoteredza imba, unewo madhizaini. Zvakare pane chipepa chichena chanamirwa pamudhuri. Panewo tumiti tune mashizha egirini tuviri turi kumera tuchitevedza mudhuri.

Kudya. Uku kudya kwakarongedzwa muzvipepa, zvipepa zvinenge zvegoridhe. Kudya uku kunonzi Walnuts.

Zviumbwa zvakaumbwa nevhu redhaka. Iri ivhu rakashandiswa kuumba hari nezvitofu zvineruvara rwebhurauni. Zvakagadzikwa pasimbi dzineruvara rwegirini.

Mugwagwa wakakura. Wakagadzirwa netara. Mune motokari dzirikufambamo. Pane motokari diki ine ruvara rwegireyi. Pedo nemotokari pane imwewo iri mumushure mayo zvakare pane miti iri kumativi kwemugwagwa.

Gungano rine vanhu vakawanda varume nevakadzi. Pane mudzimai akapfeka magirazi akarukiwa madhiredzi mumusoro. Neumwewo akapfeka chikipa cheorenji akasunga dhuku rinemavara matema nemachena.

Mudhuri wakavakwa nezvidhina zvebhurauni, uye pamudhuri apa pakamswa chikwangwane. Pane zvidenderedzwa zvinependi tsvuku zvakanyorwa mukati.

nzvimbo ine matombo akaungana, matombo aya mahombe, akasiyana kukura kwavo, mamwe aripamusoro pemamwe , ane ruvara rebhurauni, panewo zvimiti zvirikumera pedyo nematombo awo.

Shizha iri rakabatwa ,rinotaridza kuti rakanga riri regirini asi ikozvino rave kuchinja kara ,rave nemavara mamwe ebhurauni nairo ririkuchinja kuita kunge yero.

Mushando wemaoko. Pakasonwa mabheke matsvuku, uyewo nekiresi ye bruu nedzimwe nemhete dzakasiyana nehembe.

Nzvimbo inotengeswa maruva. Ine maruva akasiyana siyana ari muzvipepa zvitema .Pane maruva apa pakavharwa nechishedhi.

Chidziro chakavakwa nezvidhina zvebhurauni chakavakwa chakareba chichienda mudenga. Pedo nechidziro mane maporo mahombe matatu ane chikwangwani, zvekare pane ruvara rine mashizha egirini.

Mudhorobha, munemidhuri yakavaka ichienda mudenga. Unewo vanhu varikufamba vamwe varikutengesa. Pane motokari dzirikufamba, dzimwe dzakamira. Pane dzakamira pane ineruvara rutema. Pane chingoro chineruvara rwebhuruwu parikutengeswa zvinwiwa.

Mudziyo unoshandiswa muma hofisi . Tafura tema ,uyewo ine chigaro chakaputirwa nepurasitiki. Uyu mudziyo urimumba mune mataera, makapendwa nependi chena.

Kudya kurimupoto. Kudya uku kurikusanganiswa-sanganiswa. Mune mupunga nenyama nemakeroti nezvimwewo. Kurikusanganiswa nechipunu.

Matakishopu maviri asina kupendwa rimwe rine musuwo mutema rimwewo werata, matakishopu aya ari pedo nemugwagwa usina tara.

Mugwagwa une tara, uye wave nemakomba, tara irikukwakwanuka, mugwagwa uyu wkanyorwa nependi chena, zvakare mumugwagwa mune vanhu vari kufamba.

Pane varume vana murume nemudzimai mumwechete murume mumwe akapfeka chipika chichena akatarisa kumberi kunoiita kunge munhu ari kutaura. Mudzimai akabata chirebvu chake achitaridza kusuruvara.

Muti ndewe mumango une mashizha akati rebei egirini. Muti uyu uri kuratidza kuti wave kuita maruva. Pane tumaruva tune ruvara rwebhurauni.

Imba, imba ihombe , ine mafasitera makuru, inotaridza kuti haisati yapera kunyatso vakwa, haisati yapendiwa pamberi pemba pane murwi wezvidhinha uye ivhu.

Mhuka ,iri igarwe, rakaburitsa musoro, rakakwasharara uye pariri panemvura. Pamusoro pemvura pakamera zvinhu zvegirini zvakavharidzira.

Pamasitoro ekumusha akavakwa akafanana ane ruvara rwegireyi. Pamudhuri akanyorwa zvakare ane mikova imwe yakavhurwa imwe yakavharwa.

Mugwagwa une Tara une motokari yakamira pedo ne mugwagwa yerudzi rwegonyeti inetirera yegirini uye yakanyorwa padumbu payo

Chitima chirikufamba munjanji. Njanji yakagadzirwa nemasimbi. Chitima chine ruvara rutema. Uyewo pane munhu akamira akapfeka hovhorosi.

Vana vechikoro vari kufamba mudhorobha. Vakapfeka yunifomu. Yunifomu yavo ine bhureza nejuzi dzvuku zvekare vari kudarika pamugwagwa une robhoti. Robhoti iri rine ruvara rutsvuku. Panewo vamwe vanhu vari kufamba nemotokari chena yakamira.

Nzvimbo irikuvakwa dzimba. Pane dzimba dzakapera kuvakwa asi hadzisati dzapendwa paneo dzimwe dzichiri kuvakwa. Uye pane mugwagwa usina tara urikupinda mudzimba.

Mhuka yakamira. Ine mamvere akawanda erudzi rwebhurawuni uye rutema. Ine kamusoro kadiki netunzeve tudiki. Mhino ndeyebhurawuni.

Apa inzvimbo yokushandira. Pane motokari chena yakamira. Motokari iyi ine vanhu vakagara kumasure kwayo. Panewo mavhiri maviri akamiswa, uye nemotokari hombe nevamwe varume vanotaridza kuti varikufamba.

Bindu rine muriwo une mashizha egirini nehanyanisi zvekare wakavakirwa chidziro chipfupi. Panewo " horsepipe" nepombi yemvura .

Muguta mune midhuri yakavakwa ichienda mudenga. Muneo motokari dzirikufamba dzimwe dzakamira. Pane dziri kufamba pane motokari chena ine vhiri kumasure. Pane murume arikusunda chingoro chine mabhanana nemaepuru.

Motokari mbiri dzakamira. Imwe itemma imwe ichena. Pane vasikana vaviri varikufamba umwe akapakata bheke repingi uyewo pane miti ine mashizha akasiyana siyana nemidhuri iripowo.

Mahofisi, akapendwa neruvara rwe kirimu uyewo hwutsvuku. Pamikova pane masikirini. Panewo mukova wakamira munhu akapfeka rokwe jena.

Mudhorobha. Mune vanhu vari kufamba uyewo motokari dziri kufamba mumugwagwa dzimwe dzakamira. Imwe yemotokari idzi dziri kufamba ine ruvara ruchena. Panewo vanhu vakawaridza pasi vachitengesa. Pane mudzimai akarukwa wivhi, akapfeka kabhurauzi katsvuku nesiketi ine mavara mavara ebhuruu negirini .

Mugwagwa unetara, panemotokari irikufamba mumugwagwa ineruvara rwuchena. Zvekare pedo nemugwagwa pane mudhuri wakavakwa, nemazimiti mahombe . Mimwe yemiti iyi inemaruva epepuri.

Mishonga iri mumabhodhoro, mishonga iyi yakasiyana yakaiswa zvipepa pakati chimwe ndeche ranjisi, chimwe chichena, chimwe cheyero.

Mugwagwa une motokari. Motokari iyi ineruvara rwe yero. Uyewo kune munhu akamira kumasure kwayo. Mugwagwa uyu une tara.

kudya, iyi inyama yakabikwa yakaiswa mupoto uye nyama iyi mazondo yakasanganiswa nematomatisi,, nehanyanisi nezvimwewo kuti muto utsvukire.

Mudhuri vakawakwa uchipoteredza dzimba. Pedo ne mudhuri pane miti mihombe ine mashizha egirini zvakare pane Tambo dzemagetsi panewo mugwagwa une Tara uri pedo

Idzi dzimba dzakagadzirwa nemapuranga. Dzine mafafitera maviri uyewo dzinotaridza kunge dzirikutengeswa zvakare pane zvidhina. Panewo miti iri pedo mirefu ine mashizha egirinhi.

Zvinyorwa. Ichi chinyorwa ndechemunhukadzi akadhurowewa akarukwa musoro uyewo munhu uyu akapfeka chibhachi chine kora.

Ndiro iyi yakagadzikwa patafura. Mukati mendiro mune mabhisikitsi mana uyewo mune chipunu nechimwe chindiro chirimo chinenge chine aisikirimu.

Gungano rine vanhu vakawanda varume nevakadzi uyewo vakagara mutende rebhuruu. Mune madzimai akapfeka mayunifomu ekereke imwe yebhuruu nebhurauzi richena rine kora rebhuru mumwewo ngowani chena nebhurauzi ritsvuku nekora chena.

Zvinyorwa zvinyorwa, dombo rine zvinyorwa zviripo pane mufananidzo hwemhuka, mhuka ine ruvara rwe burauni , uye dombo rine mavara mavara.

Mugwagwa une tara. Uye pedo nemugwagwa panorasirwa marara akasiyana zvimwe zvibhodhoro manwe mapepa. Uyewo pane miti yakakura iri kutevedzawo mugwagwa iwowo.

Mudhorobha mune midhuri yakavakwa ichikwira mudenga. Munewo motokari dzirikufamba mumugwagwa. Imwe yedzimotokati kombi chena, munewo vanhu varikutengesa nevamwe varikufamba.

zvechitendero, kereke yakavakwa ikapendwa neruvara rwekirimu inevo chakakwa chichikwira mudenga chakatesvera pedo nekereke pane motokari dzakasiyana dzakamirapo.

Mudhorobha mune motokati dzakawanda dzirikufamba. Dziri kufamba mumugwagwa une tara. Munewo vanhu varikufambamo. Pane mudzimai akapfeka siketi yepingi uye nebhurawuzi rekirimu arikufambawo.

Murume ari kuvhima, akapfeka dehwe, arikushandisa uta nemuseve pakuvhima kwake. Bvudzi rake rakamonyana monyana.

Vakomana ava vakapfeka zvakafanana. Vanotaridza kuti varikuda kutamba bhora uyewo itimu. Vamwe vakamonywa monywa bvudzi vamwewo vane zvakasunga mumusoro.

Muti wakakura uye wakapfumvira une mapazi akawanda. Unewo mashizha egirinhi uripedo newaya.

Bhiriji. Rakagadzirwa nesimbi. Dzimwe simbe dziri kumativi dzakamiswa zvakanaka dzekuti munhu abatirire kana achidarika.

Imba yakakura asi haina kupendwa. Pedo nemba pane muti womumango. Zvekareo pane maonyeni egirini nemurio.

Ruva rine tushizha tutete twakareba twe girini. Iwo pane rimwe pane mamwe mashizha akarebawo asi rine ruva repepuru.

Chikoro ichi chine dzimba dzekudzidzira dzakawanda. Chakapoteredzwa newaya. Chinewo chikwangwani chakanyorwa zita rechikoro.

Pa indasitiri panogadzirwa waya. Idzi waya dzakaitwa maroozi uyewo panemotokari chena nedzimba dzineruvara rwebhuruu.

Imba. Yaakapoteredzwa nechidziro uye chidziro pamusoro pacho chine madezaini. Panewo gede rine ruvara rutema rwakupera. Imba inedenga dzvuku, pamusoro payo pane giza nesora.

Mudhuri wakavakwa wakakura. Panewo waya yakaiswa pamusoro pemudhuri. Pedo nemudhuri pane miti inemaruva epepo zvekare pane murume akamira akapfeka juzi rebhuruu netirauzi tema.

Vashandi. Vashandi vari pabasa. Vakapfeka zvakafanana hembe dzebasa dzeorenji uyewo pane chishedhi chakatenderedzwa nebepa tema.

Imba yakapoteredzwa nemudhuri uyewo panegedhe rebhurauni. Pamudhuri pane chikwangwani chine pendi tsvuku. Imba iyi inetengi regirini remvura zvakare pamusoro pane sora.

Bhazi rakamira pamugwagwa une tara. Rine ruvara rwemeruni neyero. Rakanyorwa mumasure maro zvekare nepadumbu paro.

Keke ndererudzi ruchena uyewo nepamwe pegoridhe, rakanyorwa pamusoro rinewo ruva pamusoro iri keke rakagadzikwa pamusoro pemotokari.

Imbwa mbiri dziri mukeji. Dzine ruvara rwebhurawuni. Imwe inoratidza kuti ichiri mbwanana ine muromo mutema uye keji iri rakavharwa nesimbi dzine ruvara ruchena.

Mudhorobha munedzimba dzakavakwa dzichienda mudenga asi dzinosinaya kukura kwadzo. Munewo motokari dzimwe dzinenge dzichitakura vanhu. Munewo zvikwangwani zvakanyorwa zvakasiyana siyana.

Mutambo uri kutambirwa munhandare. Nhandare iyi ine uswa hwegirinhi. Mutambo uyu ndewe hoki uri kutambwa nevasikana vakapfeka zvakafanana.

Imba yokubikira. Ine makabhodhi mahombe akapendwa neruvara ruchena uyewo mune chitofu chitema chine poto mbiri pamusoro zvekare munefiriji hombe yesirivha.

Pachiteshi pane mabhazi nemakombi nemotokari, iyi kombi ndeye yero yakanyorwa padumbu, ine murume akamira pamukova

Mombe dziri kufura, mombe idzi dzine ruvara rwakasiyana dzimwe ibhurawuni dzimwe itema uyewo dzinotaridza kuti dziri pedo nedhamu panewo zvimiti zviripo zvidiki zvine mashizha egirini.

Iyi imba yakanzi Yankees. Yakanyorwa mukoma akarukwa mabureidzi uye akapfeka hembe ine ruvara rutema neruchena. Pakanyorwa zvakare kuti panonyorwa ma T shirt. Uyezve pane nomboro dzakanyorwa ipapo.

Imba yakavakwa ichienda mudenga inemafafitera mahombe uyewo yakapendwa nependi yekirimu, pedo nemba pane miti iripo zvekare panebhasikoro reruvara rweyero rakarara pasi.

Vanhu vakamira vamwewo varikufamba. Kune mukomana akabereka bhegi tema, uyewo pane bhazi rakamira nemotokari dzirikufamba.

Mudhorobha, mune dzimba dzemudurikidzwa, munofambawo motokari mumugwagwa ine tara. Pane vanhu varikufamba, vamwe vakamira, vamwe vakabereka mabhegi.

Nzvimbo ine vanhu vakawanda mudhorobha. Pane vanhu varikufamba mu(pavement). Vamwe vakagara vamwe vanotengesa. Pane mudzimai akabereka mwana akapfeka sikipa yeyero akapakata bhegi.

Nzvimbo inorasirwa marara zvisiri pamutemo. Iri pakati pedhorobha uyewo pane marara akasaya-siyana. Mamwe mapepa mamwe mabhodhoro. Pane vanhu vari kufamba, mumwe wevarume uyu anoita seari kutengesa zvimwe zvaakabata mumaoko.

Motokari dziri kufamba mumugwagwa une tara. Mune vanhu vari kufamba. Vamwewo vakagara vachitengesa. Pane murume akabereka bhegi ane tirekisutu yebhuruu.

Gomo rine miti mihombe nemidiki. Miti imwe ine mazhizha egirini. Pedo nemugomo pane zimuti zihombe rine mapazi akawanda uyewo mune matombo.

Mugwagwa. Kuri kufamba motokari mberi. Imwe ine ruvara rwutema, imwe ine ruvara rwuchena. Pedo nemugwagwa pane mazimiti mahombe. Mimwe yemiti haina mashizha akawanda asi imwe ine mashizha egirini.

Zvokunyora, musikana akadhirowewa ane wivhi refu zvakare akaita mekapu kumeso kwake.

Mugwagwa une tara. Mune motokari nebhazi dzirikufambamo. Motokari dzineruvara ruchena nebhuruu. Bhazi rine ruvara rwegirini uye kumberi kwaro kuchena uye rakanyorwawo padumbu.

Iyi nzvimbo inotengesewa zvekudya zvakasiyana siyana pane matafura nezvigaro uyewo pane vanhu vakamira varume vaviri vane mabheke nemudzimai akabata mwana anewo bheke.

Imba yakapendwa neruvara rwekirimu uyewo yakateedzwa nerumwe ruvara rwebhurauni. Ine mafasitera mahombe uye mafasitera akapendwa nependi chena. Panewo chibhaketi pamadziro chebhuru.

Chigaro, chigaro chakagadzirwa nemapuranga, uyewo pane mamwe mapuranga akarongwa. Ichi chigaro chine rudzi rwe kirimu.

Mudhorobha. mudhorobha mune dzimba dzemudurikidzwa, mune mugwagwa une tara mune motokari dzakasiyana siyana dzirikufamba mumugwagwa imomo. uye pane murume arikufamba ane madondoro.

Imba, imba iyi ihombe yakapendwa nependi chena yakafananawo nejurahoro zvekare inependi yebhuru padenga uye negedhi nderebhuru zvakare.

Mudhuri wakavakwa uchipoteredza miti. Pamusoro pemudhuri pane mapatani. Miti irimukati mihombe ine mashizha egirinhi.

Apa panemusikana ari kutengesa. Musikana uyu ari kuverenga bhuku rake. Ari kutengesa zvinhu zvakasiyana-siyana, zviwitsi, zvimwiwa ,mikaka uye achitengesawo zvakare maetaimu.

Mugwagwa une tara. Pane varume vatatu nemudzimai mumwe chete varikufamba pedo nemumugwagwa. Mumwe wevarume akabata bhasikoro ane mudzimai akapfeka siketi yeyero nebhurauzi tema ari kupesana navo.

Padare, panevarume vakachochomara, uyewo mudzimai akapfeka rokwe chena akagara pasi. Mumwe wemurume akapfeka chijaketi chebhuruwu, zvakare anemucheka muchena muhuro.

Gungano, madzimai aripa gungano, akapfeka madhuku machena mumusoro, panewo mudzimai akapfeka ngowani yezuva nemumwe akavhura amburera tsvuku.

Chibhusita chakavakwa chichienda mudenga. Chakavakwa nemasimbi uye pachiri pakapoteredzwa nesimbi zvakare pane miti iripo ine maruva akasiyana siyana. Mamwe matsvuku mamwe ipepuro.

Parengi pane vanhu vanotengesa zvakasiyana. Vamwe vakaronga pamatafura. Vamwewo vane zvingoro zvakamirira kutakura zvinhu zvevanhu. Pane bhazi rakamira rine ruvara rwe girini nerutsvuku uye zirori rakatakura zvinhu rine ruvara ruchena.

Kamuti aka kane mashizha matetetete uye mashizha aya ndeegirini. Kari pane mauswa akaoma asi iko kanotaridza kuti karikukura zvakanaka.

Mudhorobha mune motokari dzakawanda dzirikufamba dzimwe dzirikumira dzerudzi dzakasiyana siyana. Dzimwe ítema dzimwe ichena. Munewo vanhu varikufamba. Mune mudzimai akapfeka chikipa chitsvuku uye akarukwa ma bhureidhi akapfeka masiki.

Zvokutengesa, pane mabhasikiti akasiyana-siyana. Mamwe ndeepingi, mamwe ibhuruu amwewo ndeebhurawuni. Bhasikiti rimwe nerimwe rakazara nezvinhu zviri kutengeswa.

Mutambo unotambirwa munhandare. Nhandare iyi ine huswa hwegirinhi. Mutambo urikutambwa icricket. Pane varume vaviri varikutamba. Mumwe akapfeka zveyero mumwe akapfeka sikipa yegirinhi

Shiri yakamhara padanda, ine muromo mutema murefu, ine mapapiro ane mavara mavara, pamwe pane ghirini pamwe pane bhurauni, inewo nechepadumbu pachena.

Chibhusita chakavakwa chichienda mudenga uyewo chakatenderedzwa nemasimbi. Pedo nacho pane miti yakasiyana siyana mimwe mimango zvekare pane motokari dzakamira.

Mudhorobha munemidhuri yakavakwa ichiinda mudenga. Munevanhu vakawanda vanokwidza nekudzika. Mumwe wevanhu ava akabereka mwana, akasunga mwana netauro repingi uyewo mune motokari dzirikufamba mumugwagwa unetara.

Mudhorobha mune dzimba dzine njirikidzwa. Imwe imba ineruvara rwebhurauni uye pedo panemotokari dzakasiyana dzakamira dzimwe chena dzimwe tema dzimwe dzebhuruu. Panewo chikwangwani chegirinu chakanyorwa.

Muti une mashizha egreen, mamwe akaita kunge yero, ichi chimuti ndecherudzi chema shrub, pakati pechimuti pane zvinhu zviviri zvichena.

Imba ihombe yakapendwa nependi yekirimu uye pamwe panezvitinha zveBurauni zvisina kupenda. Pedo nemba pamadziro pane zvigaba zviviri zvitema.

Musika. Pari kutengeswa mitsvairo yemumba neyepanze. Iyi mitsvairo yakasungwa zvakanaka. Pana amai vakagara vane chiketi chitsvuku uye juzi regirini nengowani ine mavara machena namatema vakagara.

Varume vaviri vakagara. Vane zvavari kunwa zvakaiswa muchibhodhoro chakachekwa. Pavakagara vari kutaridza kuti vari kutaura.

Mudhorobha mune vanhu varikufamba vamwe vakagara. kunewo vakawaridza zvinhu zvirikutengeswa. Pane murume ari kufamba akapfeka chikipa chine mitsetse mitema nemichena akapfeka work suit.

Mugwagwa une motokari dziri kufamba dzakaita sekombi uyewo pane dzimwe dzakamiri dzineruvara ruchena , panevanhu varipo vamwe vakamira vakabata zvingoro .Pane murume akapfeka nguwani nechikipa chichena netirauzi tema ari kufamba mutara.

Pamusika. Parikutengeswa zvinhu zvakasiyana siyana. Panewo vanhu varikufamba vachitenga vamwe vachitengesa. Pane varume vaviri vakapfeka zvikipa zvitsvuku uyewo vane mamasiki. Mumwe wevarume anewo chijaketi chebhuruu.

Motokari iyi ihombe inotaridza kuti inotakura zvinhu zvakawanda yakamira padivi pemugwagwa, uyu mugwagwa une tara uyewo pane mudhuri wakavakwa, mukati memudhuri mune muti murefu.

Zvechitendero, pahengechefu chena yakawaridzirwa pasi. Pamusoro payo pane mari mapepa mairi, uyewo pane mazai matatu nekadyera chena nhatu.

Muti. Iyi miti iyi yakakura ine mashizha akasiyana uye miti iri pedo newaya yakatenderedza imba

Bhizimusi apa pane madhiramu akawanda. Mamwe ndeebhuruu mamwe ndeegirini. Paneo imba yakavakwa isina kupendwa uyeo imwe yakavakwa namapuranga ine chikwangwani pamadziro.

Zvokudya zvakaiswa mundiro zvikagadzikwa patafura. Ndiro idzi ichena. Mune imwe ndiro mune sadza jena nemuriwo wegirinhi wakasanganiswa maonyeni nematomatisi.

Chidziro chakavakwa chichipoteredza imba, chidziro ichi chine mapatani zvekare panechipepa chakanamirwapo chichena. Panewo tumiti twuviri twurikukura tuchiteedza chidziro.

Zvokutengesa, mudzimai akagara pasi, akawaridza saga, pasaga apa pane maremon uye nemazhanje izvi zvese zvakaisiwawo chipepa chakanyorwa mari yazvo.

Zvokutengesa pane nhumbi dzakavaridzwa pasi dzemabhero uyeo pane zvimwe zviri patafura. Pane vanhu vakagara pasi varikutengesa.

Chirugwi chine hukwana uyewo mune chigaba chakaiswa chikafu. Mukati mechirugwi munewo gurobhu remwenje

Mudhorobha mune midhuri yakareba, mune motokari dziri kufamba mumugwagwa une tara, imwe yemotokari idzi ikombi chena, uyewo mune vanhu varikufamba. Pane mudzimai akapfeka ngowani yegirini akapakata bhegi chena.

Mudhorobha, mune vanhu vakawanda. Vamwe vakamira, vamwe vari kufamba. Munewo motokari dzakamira. Pane mudzimai akapfeka chijuzi chebhuruwu akapfeka masiki yebhuruwu iye akapfeka jini, nemurume akamira akapfeka sikipa chichena ane masiki zvekare nejini.